Ɗo bo saare goɗɗo on o nyiɓi be maadi bulok nden o waati dammugal mangal, nden dammugal man bo geene fuɗi ha dammugal man na hautaaɗe ɓe remi ba ledaji ma ɗo waagi ha dammugal man nonde feere-feere.

Pukaraaɓe janngirde ɓe ɗo jooɗi wagare, ɓe ɗo waati hakkilo haa jangirde ,jey ɓe janginta ɓe. Ndaa woɓɓe ɗo winnda ,woɓɓe bo ɗo jooɗi nonnon tan wala deferens. dongombe wo iwodo jagi pensil be deftere do winda mobedo jodi ha leddi moɓbe bodo jodi ha do binci

Ɓingel debbo ɗo jooɗi o yiiwi o fawni o waati riga maako hamles bo riga man girinn nden ɗo jooɗi haa dow korowal o haɓɓi gele haa dow hoore maako gele le man bo ɓaleejum ndaa juuɗe maako ɗon lalle haa peɗeeli man ndaa boo o ɗo moosa o ɗo ferti o ɗo laraa o ɗo jala.

Ɓikkon ɗiɗo ɗo dari, ɓe ɗo borni limse. Gooto ɗoo ɗo duhi salla tan, o ɓorti "riigaa" maako o ɗo jogi ha junngo. Nden gooto ɗoo bo ɗo faɗi paɗe mum ɗo waati salla "girin" mi ɗo waati riiga, o vakki junngo maako ha dow daande gooto ɗoo. Ɗon bo ko o jogi daneejum ha junngo maako, ɓe ɗo dari ɓe ɗiɗi fu.

Sarka soorugo, ena yeri. Sarka man bo ɓe ɓili haa dou robayel fere ni, ko riga na annda ɓelejum ni. Sarka man bo rowɓe on naftirta be majum. Ɓe ɗo waata haa dande maɓɓe ngam paune. Nda yeri man fu haa noppi ɓe watata ngam ɓe ɓedda faunuki, ɓe ɓedda wooɗuki.

Ɗobo on larata ɗo sufaina on ɓe ɗo nafira be majum ha fistuki not ha ɓandu mota ɓe ɗo wo’itina bohol be majum ɓe ɗo haɓɓira not be majum ha ɓandu mota, ha ɓandu bohol, e na ko nandi e majum.

Nda jaram ha nder firiji inde njaram mam bo pawahos. Pawahos do bo wobbe do naftira be majum gam beddana be sembe da goddum bo hasera maltina, maltina mam bo do bedda iyam ha bandu ummatore.

Ɓiɗɗo debbo budruwa o yiiwi, o fawni, o waati riigawol ɓalewol, o waati sarqa ha daande maako, nda gaasa maako, o moori ɗo rufiti ha balbe maako, o ɗo jooɗi nerigamam bo ɗum ves on o ɓorni, gaasa man bo ɓe hauri be quulu.

Deftere ɗo jooɗi, ideftere man boo ɓe windi dou mare, bayero intanashinal jonal of islamic fainas nden ha dou mare, sambo ɓe windi banka, bedo naftira be deftere ɗobo ha jaguki ngam bedduki andal.

Mboji guda tati ha sudu ɓe durata ɗi, malla ɓe wurnata ɗi. Nda tummude, malla payanɗe ɗum ɓe waatini mboji man ndiyam. Mboji man woɓɓe ɗo dura on ngam heɓuki riiba. Woɓɓe ɗo nyama mboji man, woɓɓe bo wola nyama.

Ɗobo ko on larataɗo Kifneje'on nanaɗe ɓe looti ɗe ɓe woggi ɗe. Ngam godɗo wata ha dou hoore mum ɓawo ɓornuki limse mum. Bana jompa ɗum hauti be gare Ko kuma jompa tan be Salla wawan wata hifnere man o wurta o nasta nder wuro.

Ɓingel debbo ɗo dari ɓingel debbo do bo yiwi fauni o duhi sarla ɓalejum kurum ɓorni riga oɗowakki boro oɗo faɗɗi paɗe balejum kurum nda po hasira mako nda ɓe loti limse bo ɓe ɓili hado mahol da ka’iae habawo mako don dotti dotti bo

Lekki yaru ki, lekki yaruki man bo ɗo ha ɗer faɗu tu hondred tabilet lekki man kwaya kwaya ha temerre ɗiɗi ha nder man, nden lekki man bo waɗan lastin fest awas da a je sappo e ɗiɗi nden ɓe ɗo naftira ɓe lekki kin on gam heɓugo jamu nyawɗo fu sai to yahi ha likita fooɗi ɗum anda dume o damanta mo hidde o vindinamo lekki mai o sooda.

Ɗoo bo "maashin" on marnga kosɗe ɗiɗi, ɗum bo ɓurnaa fu jottaka ɓe ɗo naftira ɗum ha labbaaje, malla ha hukuumaaji pamari goɗɗi, nder jihaaji, malla nder lesdi Nijeeriya kaaffatan. "maashin" man ɓe ɗo naftira sabbu soynde yarugo nyabban mum, ha huubuki haaje dow mba'antewa moota.

Ɗo bo on larata ɗo gada sudu on ɗum zamanu ha goɗɗo warata huɓa haje mum gada sudu man goɗɗo wawan yiiwa wawan loota liira kare mum fu ngam nɗu ɗo yaaji nɗu ɗo feesi.

Bindirɗi ɗum ɓe ɓurdi andugo be bairo. Ɓe ɗo naftira be bairo ɗo bo haa winduki ha jangirle, ofisji, banki, awawan a cika tela be majum. Nden ofis bo wawan a waɗa sainin be man. Haa makarantabo awawan a waɗa not be man. Ɗo winda habaruji be majum, e na luttuɗum ko nandi e majum.

Ummatoore ha nokkure lamar, ummatore man bo ɓe ɗuɓɓe, amma yimɓe ɗiɗo on tan wanngi ha fotowol ngol, go'oto ɗo waɗa jawabu nden bo o ɓamti junngo mako bana ɗon ko'o wostata ha gite mako, go'oto godɗo joɗi siru heɗita ko oya wi'ata.

Tutawal malla ilala wal leddi fere, kala lesdi fu ɗo mari jeemun, ɗo man ɗo hawri be none boɗejum, danejum, ena ndiyam hako hako, kala lasdi fu ɗo mari je mun.

Ɗereke'en pijobe bol kosɗe ɓeɗo joɗi ɓe fauni ɓe wati limse none lesdi Nijeria ɓe wati paɗe nda sok man ma bannin girin wayit girin danejum be ɓokko ɓokko ɓeɗo joɗi hiɗɗe ɓe fuɗɗa bol man malla ɓe arti ɓe fuddi ɓeɗo joɗi lara.

Sare nanade do man palo on be yo’iti korom je marɗe daraja ,do rufiti dapiloje do wali ha do man to hoɓbe wari ɓe wawan be jippina be a palo man be siuta hite mo ɓe wari hamum yotta be homnotira.

Ɓiɗɗo debbo ɗo joɗi, ɓiɗɗo debbo ɗo oɗo yiwi o fauni amma gasa mako man moraka, ɓe senditi geɓe ɗiɗi nda flawaji ha bawo mako ɗo jodi, Anda ɗume o numata, hore mako do turi ha leddi.

Glof hite lamtarki. Glof hite lamtarki do beɗo mari bote keral to hite don. To a kunni ko a tefata pat a laran na hautade wannuki wakkati, be do naftira be majum ha sudu, gaɗa sudu, kici e na luttudum ko nandi e majum. Nden glof man bo ɗo wata, to wati a wawan a soda fere a itta to man a lora a wata fere.

Reediyo ɗo jooɗi. Reediyo re boo ɗo mari bote keerol haa ngeendam ummaatore takanas maa wonɓe nder labbaaje, ngam to goɗɗo wala waya waawan annda ko doggata nder duuniyaaru maa fuu her heɗutuki reediyo. Waawan a nannga BBC, Dutche Belɗe, VOA, nden ko laarani lesdi boo, malaji habore, ABC, Fombina, NASS e luttuɗum

Ɓaaɗi ɗiɗi ɗo jooɗi ha dou leggal. Leggal man bo ngal mangal. Misalu holli ɗi ɗo siwta on, malla hunde on tokkiɗi, malla himɓe on yiɗi nangugo ɗi, ɗi va’i dou leggal man ngam ɗi hisna hoore maaji.

Sainbod jangirde makaranta, Alfaaj kolesh of edikeshon, NCE. Ɗo man ko nufata jangirde elto mallu en on. Ndi janginta fukaraɓe iga pramari skul yauki yeso sakandri skul.

Maasa ha dou mbemɗe du masa man bo irin manga manga ɗo, masa man bo ɓe ɗo tamsira be marori nden bo ɓe ɗo naftira be kurori butali matamro masa man ɓe ɗo hauta be’is be baikin pauda heɓa umma se boyo ɓe soda nyebbam.

Ɗo bo on darata do wandu on be habbina ndu pampas gam ta ndu sila, ɗu ɗo jogi sauru be juɗe nden du ɓamti kosungal gotel bo ndu fa’i dau hunde jalnare kilni ɗum masin.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jogi fanɗu jamparshe, jamparshe ɗo bo ɓe ɗo naftira be majum ha watuki ha peɗeli maɓɓe, ha jungo, ha kosɗe fuu gam paune, ɓiɓɓe roɓe on tan naftirta be jamparshe ɗo.

Suudu kaa`e, suudu ɗoo boo ɓe ɗo naftora be maajum haa waaluki ɗaana. Nden ɓe nyiɓiri suudu man be kaa’e, amman be jibi loope on ɓe hawti ɓe takkiri kaa’e man, ngam jooɗa booɗɗum goɗɗo waawan nasta waala nder ɗaana.

Biɗdo debbo ɗo jogi agogo, nden jungu mako o fauni lalle, do pedeli mako babaru mam ɗo balwe kurum. Agogo mam bo ɓe ɗo naftira be majum on ha laruki wakkati.

Ɓingel budurwa ɗo dari o mori morɗini woɗuki, oɗo ɓorni rigawol ɓalewol jungo dammuɗum, oɗo dari anda ɗume o numata ɗon ha oyata na sei allah, nda leggal bo ɗo dari mangal haɓawo mako.

Ɓiɗdo debbo ɗo dari, o yiwi, o fauni, o waati riiga juɗɗum riiga man saali koppi maako, oɗo jogi lenguru jungo, oɗo wakki booro, oɗo jogi jungo maako ha dou tebul fere, tebul mai bo bana ɗon tire na ko ɗume na ha dou.

Butaaji dollugo shaii. Buta man bo ɓe ɗo naftira be man ha dolluki shaii, dolluki ndiyam gulɗam bannin. Nda koofi ɗiɗi ɓawo dolluki shaii man, ɓe facci ha nder man ngam ɓe fewnaa. Malla to fewi gam goɗɗo yara.

Schul drive ɗo joɗi ha caka nda robaji guda nai ha sera ɗum ɓe na ngirta ɓe habɓira not malla scruw man, ɓeɗo naftira be majum ha feduki kujeji duɗɗum bana ko nandi tivi, labule bena luttuɗum.

Agogo ɗo joɗi agogo ɗo bo ɓe ɗo naftara be majum ha haɓɓuki ha jungo, wodi irin je kala worɓe, wodi je kala je rooɓe, amma ɗo je worɓe on, ɓe ɗo naftira be majum on bo ha laruki wakkati ɗum ɓe ɓuri andugo be time.

Ɓiɓɓe siyasa ha sare malla nokkure moftorde. Ɓeɗo joɗi heɗita jawabuji iga mo watta jawabu man nda ɓe resi tebul ha yeso maɓɓe, ɓe resi njaramji, ndiyam, ena njaram fere-fere ha totton. Moftorde man bo moɓi malla hauti roɓe, worbe, dotti'en, fuloroɓe, derke'en, wala ko wala ha totton.

Ɗo'o boo ko on larata haand er taasowo ɗo, kare haako on. Kare haako man boo hawti tumaatur, tattase, attarugu, tinngeere. Ɓe looti ɓe heƴƴi lutti dirɓugo ngam waɗuki haako.

Lekki on haa nder kwaali mum, lekki man boo ɓe ɗo naftira bee maajum haa tefuki njamu, seyni nyawɗo on tan boo moɗata lekki man ngam o hurga hoore maako iga nyawu ngu o haɓdata bee mai, nden bo to Allah jaɓi yardi, to o yari lekki man o heɓan daama masin.

Jog ɗo joɗi ha dotire jog ɗoɓo ɓe nyeɗi ndiyam on ha nder majum nda kofi guda tati malla nei, kofi ji ɗobo ɓe ɗo nafitra be majum ha faccuki ndiyam man yara mala to gariy on a wawan a facca a yara, ko shayion a wawa a facca a yara a tawan kala sare fudo mari irim ɗo.

Tutawal ɗo joɗi. Tutawal ɗo bo ɓe ɗo wiya ɗum ilalawal, ilalawal lesdi feere. Ilalawal ɗo bo ɗo mari noneji guda joi. Kala lesdi fu ɗo mari jemu ɗum hollata nda ɗo lesdi kaza, ɗo leszi kaza, none man woni jargina, boɗejum, hako-hako, danejum, ena ndiyam geraɗe, kanjum on woni lesdi.

Ɓe ɗo ɗo ɓe on larata ɗo ɗerke'en on fijoɓe bol kosɗe, ɓe ɗo nder sewo, misaalu holli nasaraku on heɓama yake nde ɓe fi bol man, ko moi ɗo nder sewo ɓe ɗo welwita ɓe waɗi nasaraku ɗo tokora'en maɓɓe ɓe jali ɓe.

Sare on nde nyiɓama nde timminama, sare man bo ɓeɗo penta nde penti man bo waɗi kala tati wodi les man be penti penti ɓalejum, dow man bo hergefe nyamoɗo be penti danejum, ha dow samsam bo ɓe penti kala doɗɗe.

Ɓinngel debbo walla budurwa ɗo tammbi faandu pawda junngo maako ɗo halagaare haa junngo maako, nden peɗeeli maako boo ɗo waati jamfarshe boɗeejum o ɗo joodi Allah anndi ko o numata.

Kare kuɗe makani ki ku nden kara kuɗe man bo hauti be guduma, playa, spaina, schol draver. Playa ɗo ɓe ɗo naftira be majum ha nanguki fista not nden a wawan a ta’ira ɓoggol be majum, spaina ɗo bo awawan a fistara not be man, guduma do bo to not man saldiri awawan tappa be man ndaa.

Ɓiɓɓe leɗɗe on be rufi malla ɓe taiti hadow pilet man, ɗo hauti be kankana, lemu, abarba ena luttuɗum ko nandi e majum, toɓe yari man bo ɗo ɓedda njamu ha ɓandu ɓiɗɗo adama fu.

Defte e na bayroji ɗo rufiti ha leddi. Defte ɗo bo beɗo naftira be majum ha janguki. fukaraɓe on soda ta naftira gam winduki nder majum. Ɓe ɗo naftira ɓe byro ɗo gam vinduki. Nda fensil bo ɓe ɗo waɗa durowin be majum.

Saare maude nyibama timmiɲama, den faunama, ɲda dou mahol maibo be wati jamde fere gam ata gam latta rento faki jaumo saare man, nden nda fulawajiboo be awi mallabe asbini ni wooḍuki.

Tuta lezzi fere on tuta mam bow waɗi kros mam bow fu der man bodejum on da danejum rdanejum ha sera nden bo be do naftta be dawlo do on ha heftuki kala lezzi fu be nonai tutawol mum onire.

Shagoru soruki kare paune roɓe. Kare man bo hauti be yeri, sarka, jawe ena'luttuɗum ko nandi. Roɓe on tan bo naftirta sarka ɗo ɓeɗo wata ha daande on nden yeri bo ɓeɗo wata ha noppi, kalagaje bo be jawe bo bedo wata ha juɗe on gam paune.

Nokkure pijirle. Pijirle man bo ɓe ɗo fija pijirle fere-fere ɗum ɗo hauri bol kosɗe, juɗe. Nda ummaatore wagaare ɗo dari haa totton nda na'uraje fere-fere ɗo dari haa totton panal bo ngam fijuwe man.

Ɗo ɗo frish on on larata ɗo, ɗo joɗi malla ɗo dari, den dammugal man ɗo maɓɓiti, ɗo mari nafu sosai ha sare ɓe ɗo feuna ndiyam, ɓe ɗo resa kare nyamdu ngam ta wonna, bananta ko nandi kusel, liɗdi, tattasei, attarugu en ta wonna.

Goddo do jogi leiru nyabbam, leyru nyebam man bo vasilim on be windi frachia bebi petroleum jeli alama holli nyabbam man dum ɓikkon on be wujinta amma hada tako mauduma wuja gam mauɓe ma don wuja vasilim man.

"Aayon" ɗo jooɗi, "Aayon" ɗoo bo ɗon mari bote keerol faaki to ummaatore. Ngam ɓurna ummaatoore fu ɗo naftara bee majum ha ci'e maɓɓe. To walaa ɗoo ɓe ɗo naftara bee jey "caakol" ɗum ɓe naftirta bee ƴulɓe, ammaa ɗoo ɗon naftira bee njeyri lantarki on naftirta, "Aayon" man "filip".

Kofi ɗo joɗi ha ɗow pilet. Nɗa pilet ji fera bo ha sera mun. Kofi ɗo bo, be ɗo naftira be majum ha yaruki sha’i, yaruki ndiyam. Pilet ɗo bo beɗo naftira be majum ha nyamuki nyiri.

Nokure ɗo pellel siutare on ena pellel nyamuki nyiri enanjaram fere-fere gam nanugo belɗun genami.

Derke’en fijoɓe bol kosɗe be taskiti ngam fijuki bol. Ɓe ɓorni limseji maɓɓe riga yelo, sarla yelo ɗum ɓe wi'ata ndiyam geraɗe. Ko moi ɗo faɗi paɗe mum be soks ɓeɗo dari. Nda goto dari ha yeso maɓɓe ɗo turi ɓe hosi ɗum hoto hidde be fuɗɗa bol man.

Ɓiɗdo debbo budurwa ɗo dari .O yiiwi ,o fawni, o waati rigaawol maako boɗeewol coy. Nden ndaa gaasa ɗo rufiti, o ɗo nanngi gaasa man, sera junngo maako nano ɗo jogi, junngo maako nyaamo ma ɗo jogi ,annda ɗume o numata, ko ɗon haa o yahata say Allah.

Ɗooɗo on laarata ɗo nyaamndu on maaroori, ɓe defi, ɓe sa´i geraaɗe ɓe rufi dow maajum be dankali tuuraawa, be kaabeeji ngam goɗɗo nyaama to ɗo nana weelo, ngam nana belɗum haa ngeendam maako.

Ɗo ɗo on larata ɗo ,ɗo va’ini dow yiite ɗo ɗum fayande on, ɗum bo ɓe ɓurdi nafturgo be maajum haa sa’uki geraaɗe keccum ,sa'aɗe ngam nyamuki.

Kokumba haa nder kwali. Kokumba man bo ɓe ɗo nafira be maajum haa ta’uki waata haa nyamdu nyaama, nden a wawan a loota ɗum bannin a ƴakka, nda ɓe resi geji haa ɓe fondata kilo man hidde sorruki.

Dukkuje sare ɓe itti daga dow leggal mum. Ɓe setti ɓe senditi chaka, nda bikoiji mai ɗo hander, nden dukkuje mambo ɓe ɗo naftira ngam nyamuki nden bo ɓe ɗo naftira ha waɗuki njaram ma.

Koromje choggu ɗo waggi mala ɗo joɗi, koromje man wagare nonne kala fere fere nda ɗon ash kolo, nda ɗon pink nda ɗon koi hako ɓokko bokko kenan nda ɓe resi tire fere ni ɓe risi kofi guda ɗiɗi, nda tasaje light ɗo joɗi.

Derke en fijoɓe bol kosɗe ha babal bol, ɓeɗo joɗi ɓawo be fiji yebre arandere ɗum min andira fes haf, ɗo ɓo jotta ɓeɗo joɗi gonna ɓe jawabu ha ɓe wadi mistek mala boofe ngam woitinki to be lorti sakan haf, ɓeɗo fija ɗobo ngam dimbuki iyam mala foondo ngam hebuki nasarako ko kofi.

Caagooru sooruki kare, Caagoru ɗo bo walaa kowalaa ha nder maajum. Ɓe ɗo soora kare wagaare, ndaa Almakaci ɗo haa ɗoo man, ndaa Maaka ɗo ɓili haa dow man, ndaa korektin fulut, Pensil kolo, to a waɗi duroowin on a naftira bee kolo, Maaka ɗoo bo ɓe ɗo winndira ha waayit bot.

Ɓidɗo debbo danejo tas ɗo joɗi o safiti gasa mako o sanchi o moran, gasa man ɗo rufiti ha balbe mako, nden fere bo ɗo wali her galangal mako, oɗon sukki yeso mako ngam ta himɓe lara woɗenga mako.

Lekki ɗo jooɗi ha leddi ha nder kwalimum, inde lekku ɗo bo mewi sikin sukses kirim, lekki ɗo bo ɗeɗo wuja on ɓandu, den ŋyaɗo on ɗaitita ko damataɗum, sai to o yahi ha likita fodi ɗum anda ko damatamo hidde windinamo lkki nda ko o naftirta, lekki mai ɗo wuja ha jungo malla ha kosɗe gam heɓuki dama.

Tutawol ɗo ɗari. Tutawol ɗobo ɗum lesɗi kamaruje. nɗen kala lesɗi fu ɗo mari tutawol mum je naftarta. Ɗen bo tutawol man ɗo mari none fere-fere. Ɗo hauti be nɗiyam geraɗe ha bokko bokko boɗejum. Ena luttuɗum ko nanɗi.

Leeso ɗo joɗi ha nder sudu, leeso ɗo bo ni woɗuki daga larugo ni a andi ɓe majini cede ha leeso ngo, nda katifa ɓe we’iti ha dou leeso man, den ɓawo katifa man bo ɓe we’iti zanin gado amma wala filo ha dou man, ɓeɗo naftira be leesa ɗo bo ha walugo ɗana, den goɗɗo wawan wala tan siuta ngam ittuki comri.

Sainbot, ɗon ɗo dari, ɗum holli misalu pellel ɓewatta filu, ɗum boo holli godɗo malla derkejo doo jogii POS hatotton, ɓe ɗoo naftira be POS man boo ha ittuki cede, e na yerɓanki banki ummatore chede, nden les man boo ɗon wodi omar CBN cloutin kanko boo odon sorra kare on, ɗum ummatore naftirta ha surungal.

Ɓiɗo bo derke'en on on larata malla on larata ɗo pija bol, derke’en man bo ɓeɗo mari ɓilla, malla gurdubi'en on be wala kosɗe, woɓɓe bo wala juɗe kambe on pijata bol maɓɓe.

Ɗo bo ko on laarata ɗo waali haa dow darduuma ɗo, deftere Kur'aana cenuunde teddunde. Nde jippini Annabiijo nulaaɗo Allah Muhammadu Sallallahu Aleyhi Wa sallam, janngini ummatoore nder duuniyaaru ngam annda ko huwata haa ngeendam mum ,ɗum hannde be janngo ngam hisa nyelomaare ɗum.

Ɓe'en ummatore ɓe on ndarata ɗo fijooɓe bol on, e na fufowo, malla ɗum nollira refri, ɗo taskita ngam nastugo babal ɗum fiyata bol man. Ngam bo fuɗɗugo fi'ugo bol man ha nokkure ɗum woowi fiyugo.

Ɓeeɗo ɓe on laarata ɗo, ɓiɓɓe rooɓe on ɗiɗo, ɓe fawni, ɓe yiiwi, ɓe ɓorni. Nden gooto ɗo moosa ɗo jalkitina, nden gooto man boo, ɗo hawri yeeso. Mi annda ɗumie heɓi ɗum.

Nokkure moftorde nokure moftorde ɗo bo ɓe waɗi decoratin ko ɓe nufata be decoratin ɗo ɓo ɓe fauni nokkure man wane ɗum alama hollata mauɓe nanaɓe on joɗata ha babal ngal nda pellel ɓe tokkirta step man be wati darduma, darduma man bo grin, ɓokko ɓokko ni nda ha dou man bo ɓe we’iti gude boɗejum, danejum ɓe fauni nda korom je ɗo joɗi.

Mashin kosse ɗidi do dari da mota ha sera mashin man mashin do boɓe do naftara be maga on ha wauki gam hubuki haji a wawana wada yadu junu be majum mota do gobe do naftara be majum kamdu mahaduki yadu a wawana yaha jihajiwi duddum amma mashin do hati ha dar jiha ngota tan da sare boccunde malla ofis do dari hara,

Ɓiɓɓe roɓe ɗiɗo ɓe fu maɓɓe ɓe yiwi ɓe fauniti nda gasa ɗo rufiti ha ɓawo. Ha ɗow balɓe ɓe ɗo ɓorni limse malarigawol ɓalewol nden ɓe ɗo wati sarka ha dane maɓɓe.

Goɗɗo ɗo jogi agogo, agogo mam bo misalu holli agogo worɓɓe on, ɓe ɗo naftira be agogo mam bo ha laruki wakkati, nden goɗɗo wawan wata tan ngam fashon, malla fauna, ko da wala huwa.

Yadiji ɗo rufiti ha leddi mala ha nder chago yadi ɗo bo a wawan a soda a yara ha tela nyotina ma ɗedai ko a mari haje gam a ɓorna, yadiji mam bo kalaji fere-fere wodi jargiina, wodi ndiyam doɗɗe, ena luttuɗum danejum boɗejum, ena luttudum ko nandi e majum, ɓeɗo naftara be majum on ngam surugal.

Kare pawneroɓe godɗo do jogi nden ha nder kwali arande man wodi yeri guda ɗiɗi sei bo oldi mala sarka je ɓe watata hadande ,bannin ɗiɗaba mamma yeri guda ɗiɗi on be sarka nden roɓe on naftirta gam faunuki yeri man be watan ha noppi maɓɓe jungo hernano ena nyamo nden sarka man bo ɓe watan hadande maɓɓe gam faune.

Ɓiɗɗo debbo bodurwa, ɗo joɗi ɗo yiwi o fauni o ɓorni rigawal mako dannewol tal tao ɗo fali sarka ha daande maku nda gasa mako ɗo rufiti amma gasa do o ɓeddi on be gasakanti, yeso mako ɗo nyukkini ɓe wati imoji o ati yeso man a fotoi a lara gam a hebta amma ndatinde mako ɗo wangi.

Derke’en ɗiɗo ɗo dari ɗum bo hollata be wurti no igachi’eji maɓɓe mallasare wore ɓe woni malla ko moi di ga sare mom be wurti goto man ɗo ɓorni rigawol danewol ɗo dari goto man bo ɗo ɓorni rigawol bulu ɗum be wi'ata jargina ɓe yahan ɓe wurtan ɓe nastan nder wuro.

Nyebbam Gasa: Nyebbam gasa man bo ɗo mari bote kerol faki ɓiɓɓe roɓe, malla roɓe mauɓe ma wawan naftira be majum ha wujuki ha gasaji maɓɓe, malla lotuki gasaji maɓɓe ngam woɗita, bedda jutuki, ngam ɓe mora, ɓe fauna, ɓe nana belɗum.

Korowal trisita do jodi ha nokkuda dum woitinta koromge nden sorra, nda drowa hasara mum da hore leeso na gefeji leso man pat do jodi ha sera, da wodrob hababawa man o drob do bedo naftira be man hawatuki kare nden korowal dobuvbedo naftira ɗum ha joduki a wawan a wala nden drowaji do bube wawan be lowa cede irin sula kewe luttudum mai.

Studio, studio nakure on bo ɓe hosata foto nda koromje ɗiɗi ɗo joɗi, koromje man bda filo ha dou maje nda tebul ha yesso korom je ɗiɗi man, nda ɓe ɗo ɓili labule ɓe fauni babal man, godɗo waran yoɓɓa ɓe hosa ɗum hoto ɓe waɗa editing.

fayannde haa do na´urawa defuki, ɗum be ɓurdi andugo be rico, amma ɗo jey zamanu on. Fayannde man bo ɓe looti nde, ɓe waati ndiyam haa nder maajum. Hidde ɓe wara ɓe loowa su maagi'en, su daddawa’en, citta’en, hiddeeko ɓe wara to dolli ɓe kaɗa haako haa nder maajum, malla to nyiiri on bo ɓe wada karnuri to dolli say ɓe laawa.

Payanɗe ɗo joɗi, payanɗe ɗo bo ɓeɗo naftira be majum ha defuki nyiri, dolluki cha’i, hako, ena luttuɗum ko mara haje ɗon mari bote bo kerol ha sare gam to awala fayanɗe wala no a defira.

Do bo on darata do wali do soketji on ,dum innu adama watata chaji gam naftira watan tiv mum kunna gam lara den bo burna himbe fu do naftira be majum hangena mabbe dum hande be jango ha ci’eji mabbe.

Ɗobo ɓiɗdo debbo on budurwau sanchi gasa mum ɓe mori ɗum morɗi man woɗi massin oɗo fali bo hunde ɗum ɓe sukirta kine ɗo ɗum be ɓurda andugo be fasemaks.

Nokkure ɗum wo’itinta leeso ena korom je babal on bo to be wo’itini be do sorrana ummatore mardo haje fu, denbo leso ngon be timmini waɗugo koɗume da hore mago be sengingo da kosɗe amma ko luttini ko be yowata ha do leso man hiddebe wata katifa nda durowama hasera.

Tasaje samira guda didi do jodi yowindiri gotel man mabbode man do dam mabbiti be do naftaro be tasaja do bo ha rottiki nyiri be wawan be wata nyiri ha gotel be wata hako ha gotel nden godo wawan nyedira ndiyam yarira mala wawan nyeda diyam ha nder man lotira jungo bana luttuɗɗum kude.

Stap plyser ɗo joɗi, sta pleyser ɗo bo ɗo mari bote kerol ngam ɗo usta teɗuki hitte, nde ɓeɗo naftira be majum ha watanki frish, ɓeɗo naftra be majum ha watanki tivi ngam ta htite to ɗuɗi wula tivi man, ko kuma frish mai.

Ummatore ɗo dari waagare, nden woɓɓe ɗo sandina ɓe nyamdu. Nyamdu man bo habe njaram hander man, ɓe hauri dum hader leda, nyiri pali jaram, juice, ena lutudum ko nande majum. Salu bo holli ɗoɗo do huwowo un irin ɓe wallata ummatore ɗo.

Frish ɗo dari, frish man bo ɓe lowi broodi ha nder gam ta vonna nda grinbis ha nder ledda kannuma ɓe lowi ha nder frish man kannuma ta vonna nda ha sera ɗoma bred on ɗo lowi, ɓedo naftara be brid man bo ha waɗugo breakfast malla Togoɗɗo ɗo nana weloma wawan hosa nyama bannin malla yara be sha’i ko kuma be drangs.

Sare nyiɓa nde timminama. Nda dammugal petel ɗo mabbiti. Nden bo ha yonde sare man ɓe tanki be siminti. Goɗɗo wawan ve’ita daago mum ma wala totton ɗana malla siuta. Sare man ni woɗuki ɓe penti nde bo.

Ɗoobo on laarata ɗo, saare goɗɗo on, saare man bo nde nyiɓira be bulok nden dammugal saare man ɗo maɓɓiti.

Ɗo bo on darata ɗo tingeje on be wati hsa nder rooba tingeje man bo beɗo nafitra be majum ha defuki hako. Ɓeɗo naftira be majum ha waduki stiw bedo naftira be majum ha dollugo kusel ena ko nandi’e majum.

Pilet ɗo jooɗi, pilet man bo ɓe ɗo naftira bee man haa nyeɗuki nyaamdu, a waawan a nokka nyaamdu ha nder a nyaama, malla a waawan a waata haako haa nder man. A waawan a waata irin su dankali en, dooya en, inndoi en, a nyaama. Ndaa bo ɓe zaani goɗɗo ɗo haa nder pilet man. Ndaa filaawaaji ɗo sera maako kanko o ɗo caka maɓɓe o ɗo jogi ɓoggolnii ɗum bo debbo on.

Dottijo ɗo jogi kur'anu teddunde oɗo janga, nda leda boro mako ha kombiyi kosɗe mako, kosgul mako gotel ɗo dou ledda man, oɗo jogi kur'anu bo ɓe jungo gotel, amma bananta oɗo ɗaana fu.

Inji dirbuki inji ɗo bo ɗo dirba biiriiji ndaa ɓe waati biiriiji haa nder maajum, ɗo dirba nda ɗon ɓe fali rooba feere n,i rooba faaro on ɓe ta'i ngam biiriiji man ɗo rufa, ɓe fali bo ngam ta rufa. Goɗɗo man ɗo dari o loowi biiriij man ɗo dirba.

Motawa wo’ti hibbowol mota man bo be rufi leddi on ga warigado sankita, bawo sangutugi don motawa warata tokka do majum hidenga do mal lora hefa do man be wara be rufa ndiyam kolta be rufa kaye kolta man hatotton be tankawol gam ba a tedi tokka do man hautaj hebuki bella fere.

Cimcin sa'inga ɗo jooɗi haa tasowo, cimcin ɗo bo ɓe ɗo naftira be fulaawa on haa waɗuki .Ɓe ɗo naftira be iis, bakin fawda, cuga haa jiɓuki .Ɓaawo non a heɓa nyebbam jey a sa’irta, ɓaawo sa'uki on ɓe resi ɗum a nder tasowo ɗo bo ,goɗɗo wawan ƴakka ngam ittina ɗum weelo malla ittina ɗum suuno.

Ɓingel debbo ɗo jooɗi o yiwi, o fauni o waati toggore, malla riga daneejum, nden o ɗo rufiti gasa ha ɓaawo. O mori gasa man, o wati ribon ha hore mako. Nda leggal bo ɗo dari hedi sera mako na, ko yeso mako na.

Piiloji. ɗou wagi ha nokkure ɗum Sorata pilo man. Filoji ɗo bo ɓe ɗo naftira be majum'on ha walurki malla atuggan jungo ma hadou man. Amma ɓurna fu ɓe ɗo wata ɗum'on dou Koromje na je ɓe naftirta ha lece ba. Ɗo mari bote Kerol ngam Godɗo Fere to joɗi Seito tigni jungo mum ha dou mai.

Fijoɓe bol kosɗe ɗido ɓe ɗo dimba ƴiyam maɓɓe. Ɓe ɓorni rigaaji nden ɓe waati salla dammuɗum haa iyaka koppi maɓɓe tan dari .Nda bol haa caka maɓɓe, ndaa ummatoore bo, ɗo dari haa ɓaawo maɓɓe ndara no ɓe pijirta bol man.

Mopa ɗo goɗɗo ɗo jogi mopa ɗo ɓe ɗo naftara ɓe majum ha waduki moopin sudu palo ena lottuɗum no kuje fere-fere, moppa man hore mum balejum, nda gene ɗo wangi ha leddi alama holli be wadi mopin on be wurtini ngam yora hidde be lora jango ɗon naftira be mai.

Debbo ɗo rongini, oɗo jogi laɓi, oɗo jogi leemure gootel. Sera maako ɗon lemu man haa nder tire. Nden haa yeeso maako nda kankana ɗo rufiti guda nai haa leddi. Nda yeeso maako fahin ɗon ayaba haa nder tire, nda carot ko ɓe viyata karas, fahin nda leemu haa nder baf feere ni, nda abarba haa sera maako. Ɗo fuu ɓe ɗo naftira bee maajum haa waɗuki kare malla njaram.

Karekude harmala ft kare kude dobo ha sare ladde fu da bano do wali da addala bado wali addayi kam guda didi omma edonafta be bano do ha remuki aremtuki enaasbinki marori e luttuɗum addaji dbft majum ha sodoki soppuki ledde gene e luttuɗum konandi.

Ɗoɗoɗo onlarata ɗo. Sare'on. Sare godɗo'on amma nde nyiɓira be bulok. Nden dammugal maree ɓalwu ɓalejum, nden leggal asbinama ha Sera Sare man.

Ɗerewol Sederammaku timminki Puramari. Sukul ɗum ɓe ɓurdi andugo be Livin Sukul Satifiket, nden ɗon inde Godɗo mo timmin man bo Abdullwari Sani Umar. Otimmini bo ha jiha Kano nden yare mako bo hausari.

Fukaraɓe ena mallumjo maɓɓe yaake nde ɓe waɗino liyafa. Ko moy ɓe wanni ɗum nyamdu ha pilet marori, kusel, nda njaram ha sera man, pali kok. Ɓe waddi kofiji bo ɓe facci ha dow man malla ha nder man ngam ɓe naftira.

Ɗooma urdi on, nonnde feere on laarata ɗo, goɗɗo ɗon jogi, nden goɗɗo waɗwan suusugo ɓanndu mum to yiiwi, kooda yiiway ma goɗɗo waawan suusa ɓanndu mum, bana wurtan nasta nder wuro waawan suusa ngam ureenga haa ɓanndu mum.

Tutawal walla ilalawal lesdi feere, haa lesdi yaasi. Ilalawal ɗo bo ɗo holla ndaa ɗo lesdi kazari, ndi lesdi kazari ,ɗo jey lesdi kazari. Ɗo mari bote keerol ngam kala goɗɗo fu annda ndaa tuta lesdi man.

fanka do dari taka nasbo gam hokkuki hendu faki mardo haje, dabo soket man be wati chaja waya chaja man bo be do naftira be majum ha chaju ki lengi jude dum be burdir andugo be telefon. fanka man bo yake guldum on be naftirta be majum ko ma yake pewol fu wobɓe do naftira jamna gam nana keni man la hendu

Derke’en ɗiɗo ɗo dari goto ɗo ɓorni sarla be jompa be hifnera ɗo jela, goto man bo ɗo ɓorni sarla ɓallejum ri ga danejum ha nder den wati cott scottman bo wola nectaito oɗo wati glas ha yeso mako mala ha gitte mako nda ummatore fere ha ɓawo mabɓe ɓe ɗo dari nda fulawa ma ha ɓawo maɓɓe ɗo hollata alama moftorde on ha makaranta.

Lekki kapson none fere-fere je rufiti haa leɗɗi ɗo jooɗii, lekki ɗo ɓo ɗo naftira be majum ngam nyaudo naftira haa yam dutuki, amma goɗɗo naftirtaki bannin saito yahi haa lekkita nyami ɗum ɗume damata ɗum ɓe foonɗi ɗum wanna ɗum priskiraibin lekki nda je yarata ngam heɓa njamu ɓandu mum lorta.

Haako sitiw ɓe waati haa nder taaso nden ɓaawo waatuki haako sitiw man tattasere woore do’'i haa nder man na? koo kamɓe waati na? Ndaa haa sera to boo dankali turaawa dankali nasaara ɓe sa'i, haa sera too boo rooba do jodi jaram

Fulaawa ɓe asbini ha saare goɗɗo, fulawa man bo o asbini on ngam ɓedda faununki mo saare maako ko ngam bo wakkati feere fulawa man pindi man ɗo rufa sei to ɓe vuwwi hidde laɓɓina nokkure man amma boɗɗum masin ha saare, woɓɓe bo yiɗaa waatuki fulawa ha saare ngam salte mala dotti rufata man.

Pukaraɓe ɗo joɗi ha nder sudu jangirde, nda mallaunjo ɗo dari ha yesso maɓɓe nden ɓe wayliti ɓeɗo lara ɓawo maɓɓe anda ɗume ɓe larata, ha dow alluwa man malla bot man ɓe windi abcd.

Ɓiɗdo debba ɗo joɗi o wuji nyebbam mako o wati rigawol mako nda oɗo wacki boro ha dou dande den gasa mako ɗo safiti oɗo jodi wala yeri ha nappi mako.

Yonɗe sare ,yonɗe ɗo ɓo ɗe ɗo maɓɓiti ɗa ɓe tanki ɗammugal sare man ɓe siminti ,ɗa haire goɗɗo wari watan kosugal mun hiɗɗe ƴabbita wa’aɗo ɓaranɗa man, bako nasta nɗer sare man ɗammugal sare man ɓo ɗo maɓɓiti.

Ɗo bo on larata ɗo ɓiɗɗo debbo on wurti iga nder sare ɗo yaha sodugo hunde ha chago, oɗo haddi gudel mako bo ha bernde malla o ɗo haɓa haddugo ngel ngel tetino. Nden o ɗo ɓorni singi leti oɗo faɗi paɗe silippas.

Leggal jaɓɓe ɗo dari, leggal jaɓɓe man bo manga rimi ɓikkoi wagare nden ɗo mari bote kerol faki ummatore, ɓeɗo naftira be jaɓɓe man bo ha harnuki ha gari ko ngam bo gari fere awawan a harnira be kilbu amma ɓurnafu ɓeɗo naftira be jaɓɓe man nden jaɓɓe man bo ɗon je ɓe sorata ha lumo je zaman amma ɗo ɗo ɗo on ɓuri nafuki ha ɓandu.

Nyebbam hunduko, nyebbam hunduko ɗo bo ɓeɗo naftita be majum ha wujuki ha hunduko. nden ɓurna fu roɓe on naftirta be majum, to ɓe yiwi ɓe fauni ɓe wuja nyebbam man bo kala kala on seje goɗɗo yiɗi naftarta.

Pali lekki ɗojoɗi, Pali lekki mam bo ko nduweru fu do mari lekki hader mom, lekkido bobe do naftira be majum ha yambutuki nyaudo on yarata gam heɓa dama bandumo amma yarataki bannin saiton goɗɗo yahi ha likiata wanninɗ priscribing da kiyehi hadi anaftira ngam hurguki nyaowani.

Himɓe do dari ha babal piyirowal be do haɓa nastuki woɓɓe arti nasti buyma nden woɓɓe bo do dari be do yemba ɓe mala ɓe do wiɗita be hidde be nasta goto mo woni ragaredo do wakki boru habawo mum nden bodo jogi boru ha jungo mum.

Ɗo bo on larata doo chakulel on. Ɗum be burɗa anɗugo be siwit. Be lowi ha nder leɗa mum. goɗɗo to ɗomari haje malla to hunɗuko mum ɗo rijji malla ɗo hari wawan naftira be man mura ngam mi welna hunɗuko mum. goɗɗo fere bo to nyami ɗoole onsai to yari chakulel ɗo ngam welna hunɗuko mum.

Debbo yiwi fauni wati riga be siket, oɗo faɗi paɗe boɗejum oɗo jogi boro ɓalejum, o wurti daga nder sare mako onastan nder wurou ngam soddo kuje malla ngam huɓuki haje ko kuma yahuki ofisko.

Lengur jude wayakenan ,do jodi ha leddi lengur jude robodo mari botakerol faki ngedam ummatore gam do yauna hokkuki habaru ndako doggata men a wawa nastuki daddo mato tral mala daddal mato tral dum fatsbork watsap twite enako nandi gam laruki ko doggata nder duniyaru.

Ɗo bo urdi on on larata ɗo, ɓe lowi ha nder gumbal malla kolba mun, nden kala innu adama fu ɗo naftra be majum, ngam lata o ɗo ura to o yiwi o fauni o susa ɓandu mako be urdi man.

Ɗoo bo on ndaarata ɗoo, kultaaje on ɗo rufi ha leddi. Kultaaje man bo ummatoore ɗo naftira ha nyaamugo, ɓe ɗo tayta waata citta, manda, nyebbam, ngam nyaamugo so’'ira weelo hiddee bana, hiddee nyaamdu timma.

Saare nyiɓaande, saare ndee bo ɓe nyiɓi nde on bee loope, nde neebunde, ndaa dammugal ɗon maɓɓiti ɓe tappi "kwaano" hado saare man ndaa ɓe tanki dammugal man bo bee siminti ha yonnde man.

Ɗobo ko on larata do wali ɗon ha lumo ɗum biskiɗ on ɗo nder leda mun, nden mauɗo wawan ƴaka ɓingel petel wawan ƴaka to ɗon nana welo gam sukanamo welo hide nyiri timma o nyama.

Kare kuutiniryeeɗum seewaaku ha saare walla ha ladde ha ngesa fu goɗɗo waawa naftira. Ceevul ɗo gootel ɗo jooɗi ndaa gootel man bo nyii’e man gudaa nayi na koo joy, jamɗe-jamɗe nii, a waawan a fooɗira geene a mofta bbaal gootel, ceevul man boo a nokkiran geene ma.

Injiwa ba’antewa turakta ɗo joɗi. injiwa ɗobe jippini on ngam woɗi billa. malla masala ngam ɓe wo’itina. Be soɗan kare on be wara be lara ko wonni pat be wo’itina. Ɗa tayare turacta man ɗo dari ha sera inji man. Ɗa kare kuɗe fere-fere ɗo joɗi ha sera ɓawo heɗi sera ngam neftirki.

Nokkure siwtare ɗum pellel yar ɗum bo ɓe ɓurdi andugo be "bar". Ɓeɗo sora kujeji fere-fere njaram ɗum wuikinta ɗum bo wuikintako sei je goɗɗo ɓuri haaje.

Sare nyibande timminama, nda ɓe wati get man manga, den ɗon lawol a tokkata dum pamaru, nda leggal ha dammugal sare man hedi sera, jungo nano, ɓe tanki yonde man bo, be sanji do sannan ɓe wati gulov ji hite ha dou man, hedi jungo nyamo, be nano fu, damita fere ha sera jungo nano.

Ɗo bo ummatoore on, ndotti'en, dereke'en , himɓe siyaasa, haa nokkuure moftorde. Ɓe yahi on ngam yewtuki haalaaji kimminiiɗi, malla tefuki baawal ɓaawo, ngam mo ardanta ɓe, heɓa nasaraaku haa cuɓi, ɗum haɓɓi anniya waɗuki, malla ɗum waɗi saali.

Kare kuɗe on rufiti ha leddi ɗo, nda boro ɓe lowata kare kuɗe man, nda sufaina ji je do fistira notji ha ɓandu mota, nda skul dreve ɗo wali ko nangirta malla ɗon bo laɓi ko ta’irta, to ɗon ko ɓe haɓɓi anniya ko ɓe yidi ta’ugo ha nokkure man, ngam nasaraku kuɗe ko ɓe ardi.

Kare kuɗe ɗo joɗi. Kare kuɗeman bo hauti be ba'ano, manja gara. Eh beɗo naftira be majum onbo ha wuwoki sare ngam sewaku. a wawan a naftaira be majum ha ngesa. Woɗi fere bo na manjagara ba amma ɗo mari hunɗuku waagare.

Gude ɗo rufiti malla do jodi, gude man bo roɓe on naftirta be majum, ko gam bo zamanu jotta ɗo worɓe ma ɗo soda yadi roɓe nyota gam ɓorna gam lamar.

Restoran ,restoran ɗo bo babal nyamugo nyiiri on to goɗɗo yiɗi. To malla ɗo mari ceede yahan sooda nyamdu haa ton nyamaton warta saare. Nden to goɗɗo yiɗi bo yahan sooda hatotton joɗa nyaama .Ndaa koromje ɗo taari tebul, kala tebul fu ɓe ɗo waata koromje ɗiɗi ,tati yahanki nay jongitiri ɗuɗugo himɓe yehi haton man. Malla marɓe haaje sooduki nyamdu nyaama haton.

Leɗɗe ɗo dari, leɗɗe man bo fulawa on woɓɓe ɗo asbina ha sare manɓɓe ngam bo fauna sare man, leɗɗe man bo ɗe wagare ɗe ɗo dari, nda goɗɗum ɗon gene ma ha les leggal man, ko les ledɗe man.

Restaurant: Restaurant ɗobo ɓe ɗo defa nyiri on je choggu. Nden nyiri man kala-kala. Awawan asoda lawinga, wawan asoda rice and stew. Sai ko hakkilo ma nangi ko kuma ko a ɓuri yiɗugo. Nden awawan asoda perpesup ma ɗo ha totton. Nda koromje ɗo joɗi, nda teburji je aresata nyamdu man haton, a nyama.

Ɗoboko on larata do tire on ɗo joɗi bo Goro ha dow majum be laɓi wo’itunki malla ittuki sankara to ɗo nder. Nden bo, ɓurna fu yakkoɓe goro ɗo ndotti en ena fuloroɓe woɓɓe hato ƴakkai ma ɗo wi'a hore mum ɗo nawa soinde yakkugo goro man sei to heɓi no famɗiri fu ngati.

Sabulu yiwuki, sabulu bo kashi ɗiɗi on yahanki tati, nda loks, den bo nda tura, ɓe ɗo naftira fu man ha yaki himɓɓe mauɓe ɗo naftira be wawa bo ɓe yiwa ɓukkoi pamaron ɓe majum, ngam itukki dotti ha ɓandu imnu adama.

Nyiri marori ɓe defi ɓe rotti ɓe sendi geɓe ɗiɗi, Ɓe rufi hako ha dow maan, hako baskoje jorɗum, Nden ɓe rufi yaji ha dow man, nden bo nda kusel malla tae waɗi jego ha dow man.

Goɗdo ɗo jogi plate, plate man bo ɓe wati lingu ha nder man, lingu fertere, before ɓe wata lingu gon sende ɓe loti ngu, ɓe hefi ngu, ɓe dolli ngu, nda tattaseje, tingere, ɗo wagi hado man, ɗum bo hollata ɓe defi ngu on malla ɓe sa’i ngu ko lutti tan nyamugo.

Ɓeɗo bo himɓɓe ɗo on larata ɗo ɗo dari ɓe tato malla ɓe njoyo ko mi viya ɓe jego, tato himɓɓe on ɓe ɗo ɓorni goto ɗo ɓorni gare, jompa, salla, ena kifnere, ɗiɗo ma ɗo ɓorni jompa, be salla, den tato nder maɓɓe mam bo jamiyan rento hukumawa polis on ɗo ɓawo maɓɓe ngam faddore ɓe ɓe malla rento ɓe ngam jamu.

Lekki nder kwalimum, lekki mam bo inde mum pilakwinil 200mg. Lekki ɗo bo nyauɗo on naftirta e maki, nden kala nyauɗo mam bo sei to yehi ha likita fondi ɗum dari dumi damata dum, hidde windina ɗum inde lekki dum. Wata osoda ngam o naftira heɓa o hepta njamu mako.

Ɗoo bo on ndaarata ɗo jooɗi ɗoo sirinji on. Baatal, sirinji baatal man bo ɓe ɗo nafira bee maajum ha tufuki goɗɗo marɗo nyaw, malla nyawɗo. Ha fahin bo ɓe ɗo nafira bee sirinji baatal man ha fooɗugo ƴiiƴam innuaadama, ngam foonda tabbitina nyaw nguyeewu on o nanngira. Malla nyaw toy on o mari ngam nyawnduki mo.

Salat ɗo jooɗi ha tire. Salat ɗo bo ɓe ɗo naftira be maajum ha nyamuki. Nden hidde goɗɗo nyaama, lotan ɗum be manda. Ɓaawo lotuki sei he’a, a wadda bakuru ma uniinga a waata. A ta’a tattase ma, tumatur ma, tingere a rufa. A wadda nyebbam a rufa se a jilla se nyaamugo.

Geraɗe sa’inga dankali, kusel ena chokali be rufi ha dou pilet misalu bo holli odo ɗo o sa'i on ngam o hasita be man malla o hirta be man.

Nyeɓɓam gasa roɓɓe ɗo joɗi ha pali guda nai, ɗi juɗɗi ɗiɗi bo dammuɗi ɓe ɗo naftira be majum ha lotukki gasa gam wo’itinki gasa man voɗa hidde ɓe mora. Ɓurna fu roɓɓe on naftirta be majum ko ngam bo worɓɓe ma woɓɓe ɗo lota gasa maɓɓe be nyebbam gasa man.

Firiija, Firiija ɗon mabbiti, Firiijija manbo sitep sitep on, ɓeɗon naftira bee firiija ɗo haa resuki kare hako, fewnuki ndiyam, fewnuki djareteɗam, paali kolba, nda firis gootel manbo ha sera, amma kanjum maɓɓitaaka, gootel ɗo'on maɓɓiti.

Derkejo yiwi fauni ɓorni limse mum, wurti daga sare, limse mam bo ɗo o wati kod ɓalejum oɗo jogi boro ha jungo mako lawol o tokki man hakkunde ci’e on, sare her jungo nyamo mako ɗon sare manga nyiɓinga be bolok nda ged ɓalejum her jungo nano bo, ɓe ati on be kwanoji.

Darake’e ni ɗo dari ɓe ɗiɗo goto ɗo waki boro ɗo hifni hifnere fesing kap, nde ɗo wailiti nden goto man ma ɗo hifni fesing kap be wari nokkure ɗum ɓe watta rini limse ɗum bo hollata alama ɓe wadɗi rini on, a wawan a wadda karema be wailitinama kala man iga danejum faki ɓalejum malla ɓalejum faaki danejum sei kala je a yidi.

Ɓingel debbo ɗo joɗi ɗo veɗi jungo ɗo jogi sarka jungo mako manbo wodi hala gaare, nden sarka ɗo ɓeɗo naftira ɓe man ha waɗuki paune ɗen roɓɓe on faunata bee man ɓeɗo wata ha dande.

Biɓbe siyasa be hosi foto, dembo takanas bawo nde ɓe wadi gidal, gidal man boɓe wadi on takanas gam laruki be subti mo handi yauti halaji kiminidi, ha laruki be subti mo handi ardana ɓe gam hebanki be jahol yeso ha gallujo maɓbe, enawostanki ummatore bojji woɓɓe bo do dari woɓɓe do rongini be hosi foto mam.

Koromje ɗiɗi ɗo joɗi ha nder palo, gotel man tu sita, gotel man bo wansita, tusita ɗo, ɗo mari filo guda ɗiɗi ha dou mun, gotel her jungo nano, gotel her jungo nyamo. Nden bo ɓe doy naftira be koromjo ɗe on ha jaɗuki nder sudu, yasi, nder palo, to hoɓɓe wari ɓe ɗo verna ɓe ha dou koromje on.

Derke`n fijooɓe bol kosɗe e limse kala jey tuutar lesdi Nageeriya green white green, wobɓe ɗo faɗi paɗe boɗeejum wobɓe boo ɗo faɗi paɗe walaakala wola, ɗon ɓaaleejum, ɗon kala bulu, ɓe hoosi footo njoyo ɗon ndari njoyo boo ɗo turi haa yeeso.

Fulawa ɗo joɗi ha nder bokoti, fulawa ɗo bo ɓe sodi on ɓe lori ɓe asbini. Ngam faunuki sare fulawa ɗoo bo juutan masin.

Ayaba, ayaba ɗo wali ha dou plate, ayaba do bo ɓeɗo naftara bei majum ha waɗuki njaramji fere-fere, den a wawan a nyama bannin tan ma, ayaba mon ɗo weli massin.

Kabej ɓe taiti ɓe taiti tae guda nai be do naftara be kabeji mambo rufa do nyamdu gam nyamuki be do rufa do marori garogaro be do rufa do jolof gam menyamira be majun.

Derke'en fijoɓe bol kosɗe ɓe do ha nder babal fijugo bol mai babal man bo jarandi ɗo wagi haton. Nda goto fiyi bol mai goto bo ɗo dari sera ɓe ɗo fija bol on bo ngam ɓe dimba ɓandu maɓɓe mala be dimba iyam maɓɓe.

deftere dobari, inde deftere man bo, be windi de islamic state an di chalenjis of history be windi de on bo takanas gam lawuki billaji dum yidata ha tarihaji.

Tuutawal lesdi feere, malla ilalawal. Tuuta man bo, kala lesdi fu ɗo mari tuuta mum. Tuuta man ɓhbɓbɓɓɓe waɗi aaro guda tati haa dow man ɗo fa’i dow. Nden noone tuta man bo, her sera man jargina ɓe wi'ata bulu. Haa chaka man bo yelo ndiƴam geerade, ɓe ɗo naftira be maajum ngam anduki lesdi ndiyeri on mari tuta ɗo.

Kare hako ɗo kasi haleda nda tattase nda tumatur nda attarugu nda grin bins nda carrot tattase ɗo ɓeɗo naftira ɓe majum ha waduki hako ɓe hautan tattase ɓe attarugu ɓedirɓa ɓe tumatur fu naftira ɓe majum ha waduki hako.

Biskit on haa shaago, bo ɓeɗo sora sorana bikkoi sorana mauɓe to weelo nangi goɗɗo wawan soda nyakka hidde heɓa nyamdu teddundu nyama, ɗum bo biskit man belɗum masin be windi wai oriye orijina.

Ɗo bo derake’en on fijobe bol ɗum ha... ɗum jungo. Nɗen bo ɓe ɗo fija ngam dimbuki iyam maɓɓe, ngam ɓeddanki njamu maɓɓe. Ɗon mari bote kerol ha dimbuki iyam. Nde weti fu kanjum... ɗe weti pat ɓe ɗo wurta ngam fijuki.

Yambons ɓe sa'ii ni woɗuki, yambons ɗo bo ɓe ɗo naftira be geraɗe, a pusa geraɗe keccum nden a defa doya mala dankali, a tama a wata ha nder man, hidde a nokka wata nder nyebbam mala a ɓamta a wata nder nyebbam sa'a se a wurtini.

Lairu nyebbam baasilin guda nai ɗo jooɗi, lairu baasilin man bo inde ma jam bulusil den ummatore wagare ɗo naftira be majum sabbu woɗuki majum, ɓe ɗo mana nyebbam vaasilin man hakke woɗuki den goɗɗo naftiran on to yiwi wuja ha ɓandu, ɓe ɗo naftira be man ha ɓikkon mauɓe ma ɗon wuja ɗam.

Jolof rais. Ɓe waɗi jolof be marori, tingeje maati, tattase, ataarugu ena maagi. Nda ta'e haa nder jolof man ɗo waagi, alaama holli goɗɗo on nyeɗi nyiri ɗo ngam waruki nyama.

Ɗo bo ɓe on larata ɗo fokoraaɓe on ɓe joyo. Ɓe ɗo joɗi ha nder sudu jangirde. Mallum jo ɗo dari ha yeso maɓɓe ɗo jangina ɓe ngam bo ɓe fama darasu ɗum o ekkitinta ɓe ngam ɓe naftira ha ngedam maɓɓe ɗum hande be jango.

Dereke en fijoɓe bol kosɗe, nda ɓe ha nder babal bol man ɓe ɗo fija, woɓɓe ɓo ɗo dari hedi sera ɓaawo ɓe ɗo joɗi lara, nden ɓe zani babal man be didi didiwol danewol, ni ɗum hollata ragare babal man to bol wurtini ɓe fufan.

Nna'urawa ɓe naftirta haa sumputiki maadi, nden bo ɓe ɗo naftira be majum haa fistuki not, malla haɓɓuki not haa saare. Kafinta'en ɗo naftira, huwoɓe kuɗe hite lamtarki fu ɗo naftira be majum, na'ura man.

Doma biskiɗ on ha hakanti dum bo sorugo, ɓedo sorina ɓikkoi jangirde be don sorina sorrobe hashago mala filobe soda nden sorrita gam hebuki riba ha filumum.

Ɗoo boo ɓe on ndaarata ɗoo wammbaaɓe on, ɓe ɗo fiya bawɗi. Ɓe tato, ɗi ɗo meeti meeteleeji. Nden boo wammbaaɓe man misaalu holli ɗum wammbaaɓe lamlamɓe on. Ɗum ndonndonu ha nder pattule.

Ɗo bo on larata inde majum kilipa na'ura on ɗum naftirta ha labuki malla fembuki worɓe on naftirta na'ura man bo ɓeɗo wanna ɗum chaji bana tono ɓe chajirta waya koda wala hiite goɗɗo wawan naftira ha labuki fembuki hore mum ena ko nandi e majum.

Ɓiɗɗo debbo yiwi fauni, susi urdi, oɗo joɗi nda jungo mako be kalagaje, ha ma gotel ɗo oɗo wati jawe jungo man bo ɓe takkini ngo llalle dais ni voduki boɗejum coi oɗo joɗi.

Ɗobo lekki on ɗum ɓe burda andugo be ors. To goɗɗo ɗo yida be nyau riwan, tutan wawan somna nbiya litare wore yara hidde sa'aje 24 timmina to habo tinmai rufan on jamgo bo to yidi o lora o somna fere.

Ngesa moskuwaari, ngesa ɗo bo ɓe duggi, malla ɓe remi be turokta, yidde ɓe aawi, ɓaawo aawuki ɓe fuufi lekki, nda gawri man ɓenndi, waɗi sammeeje mannga-mannga, ɓe ɗo naftira be gawri ɗo bo haa waɗuki gaari, nyiiri, e na luttuɗum ko nanndi, ɗo mari bote keerol.

Kifneje ɗiɗi ɗo jodi, Kifneje ɗo bo ɓe Nyoti ɗe ɓe loti ɗe ɓe watiniɗe Sitach ɓe lori ɓe woggi be Ayon. ɓeɗo naftira be himneje ɗo bo ngam hifnuki hore. Awawan awata be Jompa nden Awawan awata be Gare.

Ɓingel debbo pamarel daneyel tal gel yiwi ngel fauni ngel ɓorni riga ngel ɗo joɗi ha dow lesso morɗi mako man ɓo ɓewatinimo bit ha ragare gasa man nda zanin gado ha sera mako ɗo joɗi.

Ɗobo na'ura on ɗum ɓe dirɓirta kare hako ɓeɗo wi'a nga blenda. Ɓeɗo dirɓa tattase attarugu tinnyere hama be baskoje, den bo zamanu on waddi jotta ɓeɗo naftira be majum ha fahin ɓeɗo wawa dirɓugo kare hako.

Fulawa azbininga fulawa ɗo bo ɓe ɗo naftira be majum ha faunuki sare, takanas ma yonde sare, woɓɓe bo ɓe ɗo wata ha ndar chaka sare man ngam ɓeɗɗa faunuki ci’e mon amma ɓurna fu ɓeɗo wata ɗum ha yasi am

Goɗɗo ɗo jogi deftere, deftere mam bo nde ɗo sawi tarihaji liman'en ɓe jiha kano ɓe ardi umatore ha juliki. Ha lesman bo ɓe windi mohammat wada ɓeɗo naftera be majum ha luruki jangita tarihaji.

Biddo debbo o yiwi, o wuji nyebbam, o fauni, o borniri rigawol mako, da sarka ha daɗe mako, da gele bo oɗo vakki ha daɗe mako, ko gam bo yeso mako Kam wangaki.

Get ɗo dari. Get ɗo bo ɓe ɗo naftira be majum ha watuki ha sare ngam haɗuki mala ngam wirnuki nder sare man nden wawan haɗa saggarla en mala nyidda bale en nastuki sare man wakkati neɓe yiɗi se to goɗɗo wari silmini on ɓe maɓɓitina ɗum nasta.

Ɓiɗɗo debbo danejo tal o yiwi o funi o watiri gayel mako mala vesmako mardumjungo balejum nden vesmam ma balejum amma be nyikkini yeso mako dagasa mako o wo’itini o loti amma o morai odo nangi berivol her bawa mala her ko.

Jok ɗo jooɗi nɗa kofiji ma ɗo taari, malla ɗo jooɗi kombi jog man. Jog man bo ɓe ɗo naftira'on ha watuki ndiyam faki jamu Sare, malla to hobɓe wari ɓe wawan ɓe wanna kooɗo ndiyam ha nder man ɓe liinaɗum, ɓe resanaɗum kofi je faccirta yara.

Defte jangirre fukraɓe, fere-fere ɗum bo fukaraɓe on naftirta, hatta mallum en ɗo naftira ha waɗuki wiɗito, ngam yajjina andal maɓɓe, malla ngam bo heɓa jarfu yaha jangina ɓikkoi no handi ɓe fama na hautade beri bon.

Ɗo bo ko on laarata ɗo ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on. Ɓe taiti, ɓe looti, ɓe rufi haa dow taasowo ɗo. Ɗum bo hauti be mongoro, kankana, ena luttuɗum ko nandi.

Ɓe ɗo bo fukaraaɓe on hautaade be mallum'en maɓɓe. ɓe yummi iga cura jangirde ɓe ɗo wanca ngam eltuki malla ekkutunki ɓiɓɓe man, fukaraaɓe man ko handi ɓe anda haa yeɓre jangirde man.

Koromje do jodi ha palo, koromje man da tri sita don da tu sita dabo be wati centar table koromje do be do naftira be majum on ha jodiki, nden a wawan a jabbira hobbe teddube hado koromje do centa table do bo a wawan a resan nyamdu hado man a nyama malli bo a wawan a yowa kosngal ma to a somi a dan siuta a yara hendu happalo ma.

Na'urawa fri ti'eya. Fri tu’eya manbo ɓeɗo hauta ɗum be tivi gam laruki tashaji fere-fere je turankore, hausare, ena luttuɗum lesde yasi. Denbo kanjumman ko a wala chede a wawan a nanga tashaji ɗuɗɗum aɗo lara.

Korwal jooɗugo, korwal ɗo bo ɓe yowi filoji guda tati, ɗiɗi man daneejum. Gotel man boɗeejum. Daneejum man ɗo sera jungo nyamo e na jungo nano. Nden je woni ha caka man bo boɗeejum. Ɓe ɗo naftira be koromje ɗo bo, korwal ɗo bo ha jooɗugo on. A wawan a werna koɗo, goɗdo wawan ma wala to bingel petel, wawan ɗaana ma ha dou korwal man.

Ɗo on larata ɗo sare on maskiɗe ha yebre niɓol nyiɓi amma sare man timminaki nyiɓeki ɓe ɗo dow nyiɓuki ngam bo ummatore nasta nder mare joɗa.

Lekki ha ndar kwali, lekki man bo do jodi he leddi bedo naftara be lekkido on ha yaruki nden bo nyaudo on naftarta be maki hidde o naftara bo seito o yahi ha likita fondi mo manla auni mo andi dume on damata mo hidde o windina mo lekki man oya o soda.

Naura wa ɗum ɓe naftirta ha ci’e hautade bo be ɗon lotira be majum to kare goɗɗo waɗi dotti malla to nyorwi goɗɗo wawan wata nden ɗon wakkati je a tunnata minti je kaza waɗata hidde kare man looti se a wara a nyifa walla nyifa hore mun se a itta kare man a liyra.